Lɔɛ la a biŋ a mine waa la lɔpeɛle ka a mine meŋ waa lɔzeere a lɔpeɛle la waa yaga ka alopele a meŋ be a meŋ are a ba sogaŋ teere ŋmaagyili la a lɔɛ a nimitɔɔre seŋ na.

Eŋfuoni na meŋ taa la noba naŋ zeŋ ka tabul be ba nimitoɔre kyɛ ka neɛ teɛ o nu ka kanga meŋ teɛ o nu ka babteɛ kyaare taa. Ba su la kpar sɔglɔ ba zaa.

A lɔre be la moɔ poɔ ka noba a be o poɔ kyɛ ka wɔɔ a are o nimitoore ka wɔɔ kaŋa meŋ la gɔlle aroo puoriŋ teere are la a moɔ poɔ yaga lɛ kaa lɔɔre a be a be.

Nasɔglɔ la a are zie ŋa poɔ ka noba mine su kaaya a zoro a naao kyeelɛɛ la boɔrɔ k'o kyɔge a noba ka ba zoro yire puori neŋgyamaa gɔle be la a puoriŋ ba le la daare pɛge a zie ka noba be a daare puori.

Kyɛ poɔ pɔgesarbilii la a zeŋ a de ba nuuri tɔtaa kyɛ pɛgele laabilii. A su kaayɛɛsuuri a yɛre bomɔ ba kɔkɔrɛɛ poɔ aneŋ ba kpaŋkpama eŋɛ.

Noba la a bebe a zie ŋa poɔ a eŋ zuma yɛ rɔbarre poɔ a bin zi tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ kyɛ ka pɔɔbɔ gyɛmaa a are a puore kyɛ a kaara a zie.

Noba la pɛgle talaa pogeba la ba zaa ka ba la kyɛ ka kaŋ de o nu tuŋ talaa poɔ ka kaŋ meŋ de o nu pɔge ne o noɔre kaŋ vɔglɛɛ zutalaa kyɛ la.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

Noba la a mɛɛrɛ zie a kaŋa ba zaa su la kparebluu ka kaŋa eŋ nutoore kyɛ de biriki a dɔgle a tɛne zu kyɛ a mɛɛrɛ a zie kyɛ hɔɔle zupile ba zaa.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

Noba be la azie ŋa poɔ a zɛge ba nuuri ka ba … ka do saa kyɛ ka ba ŋmaaguyili sola palɛle ba naŋ dɔgele bone zu. Ka ba su kaaya zeere ba enneŋ kyɛ ka teere be ba puoriŋ.

Zie ŋa e la peleŋ peleŋ davoro poɔ kyɛ ka die are ka ka kyɛnsiri a kore kyɛ ka kɔduvaare a gɔl be a die puoriŋ ka tewogre ne abɛre be a teɛ puoriŋ a saa.

Noba la zeŋ a pɛgle kuree dɔbɔ ane pogebo kaa ba nyoge a kuree taa ka zeŋ dakoge zu kyɛ ka ba mine meŋ a gbi dumo a dɔɔ gyongyoliŋgyo.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

Pɔɡeba bayi la a kyeenɛ ba boŋkyeene ba toɡi la ba nuuri a kãã poɔ a ɡɛrɛ ne ka o te eŋ a kaŋa meŋ deɛ daa a toɡi a boma poɔ a dɔɔnɔ ba zaa vɔɡele la zutalaa kyɛ ka talaare biŋ ŋmaaɡyili ba urɔba biŋee la ka ba de daa dɔɡele talakpoŋ meŋ biŋee la ka ba de boma vɔɡele.

Dɔɔ la zeŋ a pɛgle o laptopɔ kyɛ ka batere a biŋ kyɛ ka foone kyaagyere ne wayare a biŋ biŋ ka sola panɛl a biŋ o lomboriŋ o nu duluŋ sɛŋ na kyɛ ka ba gaa te biŋ boma o puoriŋ.

Bie la ka ba teɛrɛ a kyɛ a Dame biŋ l,a ba nimitɔɔre ka ba teɛrɛ wuoro a bie a kyuoro taa a ba konkobo eŋɛ dɔɔ naŋ su kparepelaa kyɛ ŋma o zu kɔlekɔle be la a nudoloŋ a nudoloŋ seŋ na a nugɔɔ seŋ na ka dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a suli o zu noba ŋmaagyili ba la a kaara.

Lɔɔre la a biŋ kyɛ ka a zie mine ŋmɛre ŋmɛre a zaa noba meŋ gɔl be la a puori be a are a kaara a lɔɔre naŋ ŋmɛre ŋmɛre o zaa tewogre are la a sori eŋɛ ka a waa wogre ka taŋa a ba puoriŋ.

Noba la a biŋ table ka bear liŋne be a zu ka ba teɛrɛ a dɔɔ teɛ la o nu ka o teɛa biri kaŋ meŋ gɔlle zeŋ la a puori be su kparesɔglaa a zeŋ kyiili o zu kyɛ ka noba are a konkobo kyɛ kaara.

Enfuone ŋa taa la pɔɔsarebilii bayi naŋ seɛɛrɛ kɔnbɔne seɛre ka noba paŋ gɔlle be a puore kaara a pɔɔsarebilii su la kaayɛ yaayire kyɛ eŋ ba nuure poɔ lɛbie a leŋ ba lɛbie meŋ ba gbɛɛ poɔ kyɛ zɛl ba gbɛɛ a seɛrɛ.

Noba la are a su kparezeere ane kparesɔglɔ kyɛ vɔgle zupile peɛɛli ka ba mine meŋ vɔgle zupil bluu kyɛɛ ka ba a tonɔ tomma ka waayarre a be a be a te gyeere.

Dɔbɔ la a are ba mine zeŋ la teŋɛ kyɛ ka bamine meŋ are deŋdeŋ ba zaa la mori la laare ka ba mine la ka ba nyimɛ saa a kaŋ su la kparrezeɛ paɛŋpaɛŋ ka ba mine meŋ su kparre ka a ba e zeeri yaga lɛ.

poge la zeŋ a pɛgrɛ kaayaa bibile gaa be o poore a zeŋ laa poʊ kyɛ teɛ o nuure kaa do. a poge zukɔɔlu e la yaga ka o pɛgaa fanfan fooluŋ meŋ kaa te paal a urababo o na pɛgre ne a kaayaa ka die are o pooreŋ moʊ die are o pooreŋ

Lɔɔzeɛ la ar, kaa lɔpelaa meŋ ar. A lɔzɔɛ... zu ŋmɔge la, k'a lɔpelaa meŋ zu ŋmɔɔl, kyɛ ka lɔpelaa naŋ be a puoriŋ. Ka yie baŋgolle a ar a lamboore eŋɛ zaa a gyeere.

A zie ŋa waa la mane noɔre ka noba laare a mane noɔre zaa a duuro a koɔ ka ba mine a are n nyɛ la noba ka ba nyɔge taa a bone poɔ ka bibile zeŋ a ti o nuuri teŋɛ ka ba mine meŋ kyɛnɛ a kpeɛrɛ a koɔ poɔ.

Noba tuo la boma ane ba zu ane talaare a do kyɛnɛ kuree zu ka kuree meŋ baba are a kaŋa ba tuo o talaa kyɛ nyɔɡe a pɛɡele ba nyɔɡe la a talaa ne ba nuuri ka ba mine meŋ iri ba nuuri bare a talaa eŋɛ.

Pɔge la a zie ŋa poɔ a leŋ wagyɛre ba zeereŋ kyɛ a sigi a dɔɔ teŋɛ kyɛ tēɛ ba nuuri ba mine su la kaaya yaayiri kyɛ ba mine meŋ kaaya ba yi a taa ba mine su la kpare sɔglo.

Noba la do are a meɛrɛ die a lene kuree ba vɔɔle la zupili na yitaa ka a kaŋa yaare la o ɡbɛɛ ba zaa seɛ la trɔzare a tonɔ ne a toma.

N nyɛ la noba mine ka ba vɔɡele zupili ka ba sɛɡe eŋ ka polisiri kyɛ ka ba pɛɡele malfare dɔɔ kaŋa meŋ daarɛɛ o bon ba na maŋ eŋ a koɔrɔ ne boma a kaŋa arɛɛ la su kparpelaa kyɛ seɛ a polisiri kuree noba yi be la a puori ka tebɛrɛ be a puoriŋ.

Noba la be moɔ poɔ a yɛre woore a kyɛnɛ ba zaa a taa la woorre ka te bɛrɛ a are a moɔ poɔ a moɔ waala mɔkooɔmo a zaa kyɛ ka tɔŋ a kyɛnɛ a gɛrɛ.

A zie ŋa taa la dakogre naasaal dakoge tigrɛ naŋ bin bin ka tabol be a poɔ die poɔ e la pilaa kyɛ ka dakogre a bin a ngmaa gyille kaa voe a be a dakogro sugɔŋ.

Noba la are kaa bibile meŋ bebe kyɛ su kparre pilaa kaa pɔg zuune a bie eŋɛ ka dɔɔ meŋ tēɛ bon a kyaare a bie kaa dakogre a biŋ a be kyɛ a neɛ kaŋa meŋ zeŋ a pɛɛle.

Pɔɡesarelee la a are a leɛ o niŋe kyaare o ɡɔɔ sɛŋ kyɛ kaara a zie kapuri dɔɔdɔɔlɛɛ tabuli zu a pɔɡesarelee kparoo e la sɔɔlaa ne bompelaa a seɛ eŋɛ.

Zeɛ nga nuba la a pɛgli kũũ daga a su kaaya kye tuuri ba nuuri buntuuri a leng ba zuri ane pɛma lɔɔ pɛɛli ayi yi be la a nimitoɔring puo.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

Weɛ bonkoɔre la a be a eŋfuono ŋa poɔ kodu bebe la sɛlmaanii ka ba duore tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ gyɛnlee anee noba naŋ are aa ka kaŋa a zeŋ duoɔro a mine kyɛ ka kaŋa pɛgle bie kyɛ kaa a noba a kyɛnɛ sori zu.

A enfuone ŋa taa la wɔɔre gyamaa naŋ bebe ka lɔɔre yi gaa be a nimitoore kyɛ ka te vaare te vamaara meŋ yi be a toore zaa a wɔɔre e la gyamaa a zie meŋ e la pelenpeleŋ kyɛ ka teere bebe a mine ba taa vaare song song.

Bibilii la ŋmeɛrɛ bɔɔl a teɛ ba gbɛre a ŋmeɛrɛ a bɔɔle ba waa la bibil yaga zie e ŋa moɔkuonne la be a zie teŋɛ soga ba mine su kparesɔglɔ ane kpare tɔɛtɔɛ ba ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ ŋmeɛrɛ a bɔl.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

Sēɛmaa la bin bibilii ane neŋkpoŋ nimitoore ka bibile de la ngmaa laa sēɛmaa mine a eŋnɛ a dɔɔ noɔreŋ kaa dɔɔ duŋ ka bibile a tēɛ o nu kyaaroo a o noɔreŋ a sēɛmaa be la platerre poɔ a pare tabol zu.

Dakogro la biŋ ka tabole meŋ biŋ a nimitooreŋ ka ba dɔgle plete ane bomma mine a tabol zu kyɛ de gama meŋ biŋ a tabol pare kyɛ kaa dakogro biŋ dakog parreɛɛ ata la a biŋ ka ba biŋ flaawas a puoriŋ zaa a die poɔ e la pilaa.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

Noba la are baanoɔre kōɔ poɔ ba waa la bibilii ane nembɛrɛ ba yaɡa zaa ba su kpare ba mine su la kparɛɛ kyɛ a e la kparbilii ka ba su ba mine be la a kõɔ a ɡaŋ ka ba mine meŋ iri are kyɛ tēɛ o nuuri.

Noba la are, a kaŋ ɔre sazu kyɛ e bɛro kyɛ haa o nore a bare ba zaa vɔgle la zupelee ,zupele peɛle ane zupele ziiri.

Noba la a are a seɛrɛ a gyiirɛ bavwŋ la kyiimɛ ba gbɛɛ poɔ kyɛ su ba seɛ seɛ bonsuure a seɛrɛ a gyiirɛ a zie.

Tabole la binn kaa bomma a dɔgle o zu ee pleterre gamma anee kapure ka nie nyoge a kapu kaŋa ka bomma be o poɔ.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

A zie nga meng taa la nuba nang zeng zeng dakouri zu kaa ba menne taa gama ba nimitoore kye ka ba menne meng diire ba foɔmo a kaara.

Die na poʊ, bibile kanga la a zeŋ a maala o lɔre. A de boŋ a kyɔge eŋ a lɔre eŋe kyɛ muule a lɔre zu. O su la kpar sɔglaa kyɛ ka bon meŋ dogle tabul zu ka o kaara a maala.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

Voɔni nga taa la nuba nang zeng doɔ ninkpong bebe la kye ka bibilii bata a be ba poɔ black board meng be la a poɔring ka ba sege bonseɛree kye draw ba mene meng eng a bɛ.

A zie ŋa pɔge kaŋa zeŋɛɛ la su kparpelaa a zeŋ pelasete kyɛɛ zu.ka ba mine meŋ bayi meŋ zeŋ o nimitɔɔre, a meŋ zeŋ pelasete kyɛɛ zu. Teennɛɛ teebole kaŋa naŋ waa wogi zu, kaa pɔge zeŋ a pɛgele pɛn kyɛ sɛgerɛ gane poɔ.

Dɔɔ la zeŋ kyɛ pɛgle mobile phone o nu poɔ ka Bibilii a meŋ gbi dumo ka ba mine meŋ zeŋ kyɛ ba kaara dɔɔ bon o nang erɛ a bible kaŋa ba su kparoo.

Zeɛ nga neɛ kanga ngmeɛre bɔle a bare kuo do saa ka nuba paa be a poɔre kye kaara ɔ enna ɔ seɛ la truza kye ngmɛ a bɔl a su kpare nu gbe wɔgre ba menne vɔgli la zupile kye ba menne meng ba vɔgle zupile.

Poliŋa taa la noba naŋ are ka kaŋa gaa vuuni a puori sɛŋ na kyɛ ka dɔɔ bɛroŋ a are lɔre eŋɛ a su kpare pelaa tɔɔra ka kaŋa meŋ e su kpare pelaa parepare a meŋ vuuni kyɛ ka ba mine are pɔge be la ba poɔ ka die meŋ are a lɔre eŋɛ a lɔre e la lɔsɔglaa ka pare pelaa bela.

Doɔ la a arẽ a enfuomo nga pou ka bibilee zeng kuo mgaara buma benne board zu kye pãã teẽ nu a tɔgli a bibile kanga nang zeg ɔ nu ka ɔ na yelyelɛ.

Die nyɛ poɔ e la bagnyire die laite uree la ka bangnyirbog a pog kyɛ ka taa bon ŋa banaŋ boɔlɔ drɔwa a o poɔ.

Bibilii la are ka teɛ a are ba poɔ a bibilii de la ba nuuri pare ba nyaa zu a suli ba zuri die are la a ba a ba puoriŋ kyɛ ka teere meŋ be a die puoriŋ.

Sagre bonwuoraa la a biŋ kaa dɔɔ are a puoriŋ a vɔgle zupile pilaa nyɛ la laite poole ka wɔɔyarre meŋ a be a poolo eŋɛ a te do.

Dɔɔ kaŋa areɛɛ la a su kparesɔglaa kyɛ seɛ trɔza woge ka kaŋa meŋ a meelɛ a teŋɛsugɔ su kparepilaa kyɛ seɛ trɔza a meŋ e zeɛ kaŋ meŋ areɛɛ la aa die poɔ a meŋ su kparezeɛ kaa kuree meŋ e zeɛ.

Nobɔ la zeŋ lɔɔre poɔ kaa ba mine vɔɔle zupile kyɛ ka ba mine meŋ ba vɔgle dɔɔ kaŋa vɔgle la zupile pelaa kyɛ su kparepelaa ka dɔɔ kaŋa meŋ su kootu kyɛ ba vɔgle zupile.

Enfuone nyɛ taa la neŋgyamaa naŋ be yeng poɔ a sɛge sɛgrebwŋ karetaare poɔ a kpaare eŋ daare eŋɛ a zege kaa do saa a nobɔ mine vɔgle la zupile kyɛ ba mine ba vɔgle zupile.

Pɔɔlee kaŋ la su kparsɔɔlaa ka polisiri nyɔɡe o nu a de bamma a ennɛ a o nu poɔ ka a pɔɡelee haa o noɔre a polisiri su la kaayɛsɔɔlɔ a pɔɔlee meŋ su kparsɔɔlaa kyɛ ka o mɔŋkuri a e pelaa.

Dɔɔ la zeŋ a nyɛ nãã a pɛgle a naboma o nu poɔ kyɛ piri a zupili noba zeŋɛɛ la a ŋmaagyili o o konkobo zaa a dɔɔ zeŋ la a e sɔglaa kyɛ yɛre boma o eŋɛŋ o kɔkɔreŋ.

Enfuone ŋa taa la noba naŋ sɔŋ a gɛrɛ tabol binee la ka noba zeŋ kyɛ sɛgrɛ bomma ane ka karetaare meŋ dɔgle a tabol zu kyɛ kaa noba naŋ are ka pɛgle pɛgle karetaare a meŋ are.

Noba la are a kaara bone o deɛ bone kaŋa eŋ o nimiri eŋɛ kyɛ muulo ba su la kaayɛsɔɡelɔ dɔbɔ la ane pɔɡebɔ.

Noba la zeŋ ka tabolɔ biŋ ba nimitɔɔre, ka ba mine meŋ are, ba su la kpare sɔglo ane kpare peɛle, karetare peɛle dɔgle la a tabol zu ka baage meŋ dɔgle a tabol kakaŋa zu.

Pɔgesarebilii la a bama nuuri bɔl ŋmeɛrebɛ la a kaŋa su la kpare pelaa ka kaŋa meŋ su kpare naŋ taa vaare a ona naŋ su kpare pelaa taa la a bɔl o nu poɔ ka bana naŋ su a kpare ɛɛ vaare mi pãã egɛ do saa.

Nobɔ be la muo poʊ a eŋfuone na poʊ a tono tomo. Wie poʊ la ka ba be. Ba mene vuune la. Ka ba mene meŋ are dendeŋ. Ba mene taa la kantawiere ka a poge ba sazu kyɛ ka ba tona a toma

Noba la zeŋ teebul eŋɛ ɡama pare la a teebul zu ane pɛɛnsilɛ ka noba meŋ yi be a puriŋ die kaŋ arɛɛ la ka ba durɔɔdurɔɔ boma a yaɡeleyaɡele o eŋɛ dɔɔ kaŋ arɛɛ la a e kpoŋ a kamera nimitɔɔreŋ.

Noba la are negyamaa. Ba su la kpare sɔgelɔ ba yaga zie. Dɔɔ la gbi dumo pɔge kaŋa nimtɔɔre a nyɔge o nu. Ba waa la nempeɛle bee naasaleba. Ba mine vɔgele la zupile kyɛ ba mine meŋ ba vɔgele.

A zie ŋa poɔ taa la pɔɔsarebilii bayi ba su la kaayaa ka a kaayaa ba sige pɔg ba gbɛɛ zaa kyɛ ka kaayaa meŋ deɛɛle miri zu ka ba nyoge taa noore meŋ are aa ba pulee a dire bomma.

Noba la nyɔge miri a tagra a enfoɔne ŋa poɔ ka ba mine a are are puoro kyɛ paaŋ kaara ka ba tagra a miri a miri waa la wogi kyɛ ka ba tagra ba su la kparesɔglɔ kyɛ ka a nuuri e ziiri ka ba tagra a miri.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

Noba la ve yeŋ poɔ a vɔgle zipilzeere kyɛ su kparesɔglɔ a sɛge yelsɛgre a eŋ ee gama poɔ ane pɛmɛ poɔ zɛge kaa do saa kyɛ kaa a dɔɔ a haa o noɔre.

Noba naŋ sɛge bomma eŋ karetarre poɔ ka ba pɛgle mɛgafon kaa poge haa o noɔre yele yɛlɛ kyɛ ka ba tēɛ a yele sɛgre ba naŋ sɛge sɛge eŋ a karetarre poɔ kaa ba su kaayɛ zeere ane kaayɛ lenne lenne.

Noba la zeŋ ane ba laputɔpu a laputɔpu kaŋa e la sɔɡelaa ka kaŋa meŋ e pelaa bone kaŋa dɔɔle la a teebuli zu a teebuli sazu e la pelaa ka noba mine meŋ be a ba puoriŋ a zeŋ die poɔ la ka a die sazu e pelaa ane a koŋkobo zaa.

Moɔ die poɔ la ka boma a dɔgle tabola zu bombie ane tewoma ane kɔbilii neɛ kaŋ taa la bondirii ane talaa teɛ kyɛ la ka nyimɛ saa noba bayi gaa be la a puori a su kaayɛpeɛlle a puori be.

Dɔɔ kaŋa la are a teɛ o nu a kyaare a noba naŋ are poɔ noba zeŋee la a te gyeere kyɛ ka o teɛ nu eŋ ba poɔ die yi gaa be la a nimitɔɔre ka ba puli kyanse zeɛ dɔɔ yi are la a be a lere o nuure nimitɔɔre

Noba la laŋtaa a zɛage ba boma ɛɛɛ filaagire ka a do ka ba laara ba nuuri saseɛ poɔ ba su la kaayɛsɔglɔ kyɛ zage a teŋɛ bomanne wullo la a pɛmɛ ka a do.

Seemaa la a biŋ ka ba eŋ taaleԑ a ŋma gyԑnlee a dͻgele, vamaara meŋ bebe la ka gyԑlee a be a nugͻͻ sԑŋ. Taaleԑ e la dͻre.

Noba la zeŋ a pɛgle gama ane lapetɔpe a ba nimitɔɔre ka foni biŋ a be ka kapu meŋ biŋ ka gama biŋ biŋ a tabol zu kyɛ ka noba nuuri a sãã nasaalba la.

Poge la ziŋ a la ko nyimmɛ a sãã ka te wɔmma a be o puore zaa gyiire pɛbile poɔ la kaa tewɔmma a be ane rɔbarre poɔ kaa be o su la kparoo ta maaloo zu kaa o gbɛre kaŋa a sãã ka kparoo ba pɔgoo.

Die poɔ la a kyɛ dakogro biŋee la ka table meŋ biŋ ka do zie dabie a be be be ka peɛzu die bebe a die poɔ e la pelaa .

Deri nga puo nuba la zeng ning jamaa ka neɛ kanga nang su kpare zie a arẽ a pɛgli miki a yeli yele a suba nang pɛgli miki taa e la ninpelaa naasaalaa la ka bang na meng nan zeng ba zaa ee naasaaliba ba mene suɛ buma ka a e sɔglo ka ba mene su ka a e lenee lenee.

Noba la are a de wagyɛre a gyere ba eŋɛ a wa gɔle ba kaŋa soba pɛglɛɛ daa ka kaŋa meŋ teɛ o nu ba mine yɛre la wagyɛ peɛle ka ba mine meŋ yɛre wagyɛ lennelenne ka ba mine zeŋ kyɛ ka ba mine a kyɔŋ laen.

Noba la a are. Sola panale meŋ bimbinee la, kyԑ ka ba su kpare dͻrre, ka ba vͻͻ zupili a seԑ kure-gbԑwogiri kyԑ eŋ tontoŋ nͻͻteԑ.

Enfuone ŋa taa la pɔgebɔ naŋ ngmeɛrɛ bɔɔle kaŋa su la kparepelaa kyɛ ka ba kyɛlɛɛ meŋ su kparezeere kyɛ kaa taa bondɔre a eŋɛ ka ba ngmeɛraa bɔɔle a bɔɔle meŋ tɔ la pelaa ane bonsɔglaa.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

Pɔgeba la a are a su bonyaayiri tɔgraa ka ba mine pɛgle ŋmanle ŋmanbilii kyɛ ka ba su ba ba gontonni naŋ waa sɔglɔ a ba seɛ eŋɛŋ.

Nyɛ lɛ nobɔ naŋ are die poɔ ka tabol bin a kaŋ nimitooreŋ ka gyille a paraa tabol zu ane gan ka kaŋ meŋ zege o nu kyɛ de gan a koroo tɔsoba naŋ su kparepilaa noba su la kpare ba mine su la peɛɛli ka ba mine su kparesɔglɔ a enfuone ŋa poɔ.

A zie ŋa taa la bomma ba naŋ duore kaa pɔge a zeŋ a dɔɔ gyongyoliŋgyo kyɛ nyoge a bomma mine a nang kyɛnɛ duoro kodu anee a bomma mine lang la taa a kyɛ.

Pɔgebɛroŋ kaŋa are la e fo niŋe poɔ. Ka kaŋa meŋ ɔŋ kõɔ ane orɔba a kyene ennɛ a orɔba kaŋa poɔ. Ba mine meŋ be la a puoriŋ ka ba mine vuuni ka ba mine meŋ a are dendeŋ. A orɔbare waa gyamaa, a biŋ ane talaa.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

Deɛ ŋa poɔ bibilee lɛ zeŋ zeŋ ka ba menne meŋ zeŋ ba menne ba ma menne gbɛɛ zʋ a sori enga moto kaŋa yi gaa be la a sori kʋnkɔriŋ eŋa kye ka nuba bɛ a sokʋoraa lʋmbobo ayi poɔ.

Nie la gaŋ kyɛ kaa ba biŋ wagyɛrre o puoriŋ zaa a te gyiire wagyɛ parɛɛ parɛɛ a taa lene a kala e la lenelene kala kyɛ kaa poge la ko nyimɛ a sãã.

Nobɔ la zeŋ enfuone ŋa poɔ a pɛgle gaŋgaa a zeŋ kaa gaŋgaa biŋ kyɛ ka ba su kaayɛ yaayire tɔglaa zeŋ ne wagyɛre ka ba gyire ba zaa waa la neŋbɛrɛ kyɛ ka mɔzum.

Gbori la ka pɔgesarebilii bayi a do te zeŋ o zu ka dɔɔlee a tagera a wiri miri a lombori eŋa kyɛ ka pɔgesaraa kaŋa meŋ be a puoriŋ a de o nu seene ne a gbori kyɛ ka ba kyɛnɛ kõɔ noɔreŋ.

Bibilii la a are a pɛgle malfare a are pata kaŋa ba naŋ pille moɔ pare ba su la kaayaa naŋ yi ŋa wɛgaa kaayaa kyɛ pɛgle malfare ba zaa bayi.

Zie ŋa waa la die poɔ kaa dakogre a bin ka pɛbile meŋ ne baagi bile baagyirre meŋ a bin kaa dakoge kaŋa bin kyɛ ka te taa bonpilaa kaŋa naŋ be a nimitoore a meŋ bin a dakoge eɛɛ peɛɛle.

A zeɛ nga taala nuba nang su kpare sɔglo ka ba kanga teẽ ɔ nu a dɔgli ba tɔsoba kanga zu kye kanga meng gbaa ire a enga ɔ boɔra kuo zo a yi.

Noba la zeŋ teŋɛ kyɛ leɛ ba ɡbɛre kaŋ bare puorikyɛ ɡyere waɡyɛ a muulo kaara ba nimitɔɔre a die poɔ e la dɔre ba naŋ zeŋ ka enfuoni kaŋa be a nimitɔɔre.

Gaŋgaa la ka bibilii a ŋmeɛrɛ a zie ŋa poɔ a bibile ŋmeɛrɛ la a gaŋgaa kyɛ la ka a nenkpoŋ na meŋ su kparesɔglaa a meŋ la o taaba meŋ be a puori a peɛlɛ a bonpeɛle a eŋnɛ ka ba mine meŋ wɔgrɔ bonwɔgre ane ba nuure.

Pɔgebɔ kaŋ la de bon a toorɔ eŋnɛ bogi poɔ ba ngmaa eŋɛ daŋkyini poɔ ka vootu la dɔɔ kaŋa gaa be laa nimitoore be a de a su kpare kpoŋ kyɛ e bɛroŋ kyɛ bibiire zeŋ bee nobɔ zeŋaa be a sɛgrɛ bon sɛgre.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

Sobiri la a ɡaŋ ka lɔɔre a zoro o poɔ te nyɛ la wɛdonne ka a are a sori eŋɛ teere arɛɛ la a sori waa la sori naŋ ba e kootaale tɛnzeɛ sori la teere ne moɔ are la a sori koŋkobo.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

Noba la are. Nembata. Pɔgeba bayi a pãã de dɔɔ bonyeni. Ba de la ba nuuri tuŋ, vaare poɔ. Va-yaga arɛɛ ba puoriŋ, kyɛ ka ba zaa vuuni kyɛ tonɔ a toma.

Sokoɔraa zu la ka noba be a kyɛnɛ a enfuone ŋa poɔ lɔɔre bebe la lɔɛ gyamaa la a zoro sori poɔ kyɛ ka noba meŋ a are aa sori zaa polise meŋ be la a sori eŋɛ a daara a nobo kaa a ba na bare sori a tere polise su loo sukuu kaayɛɛ a o.

Noba la are ka kataweɛ kyigi pɔge ba ba mine ba su la kaayasɔglɔ ka kaŋa be ba poɔ a su kaayasɔglɔ kyɛ ka zeere tɔ tɔ a eŋɛ a kaayɛrɛɛ waa la wagyɛre ka ba gyere a pɔge a ba eŋɛ a kataweɛ e la sɔglaa.

N nyɛ la noba ka ba su soogyɛkaayaa a are lɔɔre kaŋa pare ka die are ba puoriŋ a zie waa la dalempoɔ ka ba are a be a soogyɛ kaŋ guuneeŋ teŋɛ.

Aloopelee arɛɛ la ka noba kyɛnɛ a ɡɛrɛ o zie dɔɔ kaŋa pɛɡelɛɛ baaɡe kyɛ yɛre kaŋa ka kaŋa meŋ pɛɡele baaɡe noba arɛɛ la a aloopelee e la pelaa saɡama sãɛ la ka zunzuuri a be a saɡama poɔ.

Zie nga puo nuba zengɛɛ la ninjamaa bibilii be la ba pou black board bɛɛ ba pouring ka ba sege yele segre eng a kanga deɛ ɔ nuuri a kpare taa kye zeng dakuo zu.

Mͻnii la a kyԑ. Gbeŋini meŋ bebe la. A donne nyͻge la a mͻdonne a donͻ, a donͻŋ te a donlͻͻ a doŋ taa. mͻnii mine gͻlle be la a puoriŋ ka gbeŋini meŋ te zoro a waana.

Nie la are a die poɔ a die poɔ e la pilaa ka laalee a dɔgle tabole zu o nu duloŋ sɛŋ ka kaŋa meŋ la dɔgle o nu gɔɔ sɛŋ.

Noba la a zeŋ a da ɡyiere ka ba de boma a pentipenti ba nimiiree a pɔɡe kyɛ ka ba zeŋ lai a te ɡaa die poɔ la ka ba zeŋ a die poɔ e la pelaa kyɛ ka a pɔɡebɔ su kaayɛyaayi.

Noba la a su kaayɛrɛɛ naŋ taa zeere ane peɛlle kyɛ vɔgle zupile ka a e ŋa kɔɔloŋ ka ba de maale ne kyɛ taa zuɛ a kyɛnɛ ne ba vɔɔl ba zaa vɔgle la zupile.

Noba la do are lɔkpoŋ zu ka a kyɛ zage ba nuuri ka a do a zage ba pɛmɛ meŋ ba naŋ penti ka a do sazu ka ba are a teɛ ba nuuri yaga ba yaga zie seɛ la kuregbɛwogri a enfuone ŋa poɔa lɔɔre chain zoraa na kaŋa la.

Dɔɔ ne pɔge a de bie la be a enfuoni ŋa poɔ a dɔɔ zeŋ la dakogi zu kyɛ k,a pɔge sigi zeŋ teŋɛ k,a bie are dendeŋ baage biŋ la ba nuduloŋ seŋ ka filawa gɔle be ba puoriŋ bz taa la bone kaŋ naŋ biŋ ka ba sɛge 123 a eŋ.

Zie ŋa taa la nobɔ naŋ zeŋ bibilii ane baapaaba ka ba zeŋ sakubiire dakoge zu ka ba poɔrre pɛl ka ba laaraa naasaalaa lai la ba mine su la ka kpare peɛɛl ka ba mine meŋ su kpare lenelene.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

Neɛ la are, o vuune la ka solar panel be o nimitɔɔreŋ baateɛ meŋ be la o lamboriŋ a boma a solar panel biŋ la teŋa kyɛ ka a o vuune a pãá nyɔge a taa.

Noba bayi la ka kaŋ a maala o tasoba zu kyɛ a zeŋ dakoge zu kaa tasobo na meŋ zeŋ teŋɛ sugɔ kyɛ ka o maala a o zu ane kyaaraa .

Noba la a seɛrɛ kyɛ ŋmeɛrɛ ba nuuri ɡaŋɡaŋmɛrebɛ meŋ yi be la a puoriŋ a ŋmeɛrɛ a ɡaŋɡaa koro ba kaŋa na daana seɛ la trɔza pelaa kyɛ su koarsɔɔlaa ka kaŋ meŋ su kpardɔre kyɛ meŋ seɛ kursɔɡelaa ba varɛɛ la ka ba ɡɔɔ ɡbɛre a do saa.

Noba la are ba vɔgle la zupil peɛɛli ba zaa bayi kyɛ su ba tonton bomma ba be la ba tomma zie kuree be la be kaa a yiea puori ka teere vamaara meŋ yi be a puoriŋ.